Denda mupengo anouya eiuraya ana adodori ega eiarwarisa. Ana adodori anofanirwa kuramba eipuwa mitombo yekubairwa kudziirira kubva kumatenda akadai ngeawo.

Kana kwaite matenda anouya matenda mupengo madhokodheya nevakoti vanosungirirwe kuti adziputire nyama dzavo kuitire kuti asazo ashire denda ringadaro reizovarwarisa nekuvaradzika.

Vamweni vana vadodori vanodziirirwawo kubva kumatenda mupengo anotekeshera amweni anenge akaringirana neana adodori . Vabereki vanokurudzirwa kundodziiririsa vana kumatenda akadai.

Denda mupengo akanga auya muntu akaita madhokodheya naevkoti vanokurudzirwa kupfeka mbahla dzinovavhikira kuti asashanda matenda akadai.

Kune matenda amweni anototi gore nge gore antu anofanira kuma bairwa kana kupuwa mutombo kuitira kuti arambe asi dzakira asingabati antu asinga urayizve antu.

Denda mupengo rimweni rinouya rinengana reida kubairwa rimweni aridi kubairwa rinoda kuti antu agare arikuretu nekuretu kuitira kuti asatapurirana denda iro rotopera rakadaro rimweni rinongawo reide kuitwa zvakawanda muntu eidetserwe kufema okorere kufema.

Mitenda mupengo akauya anotakashira peshe aketi wekubata muntu weshe ena uripo ana adodori asharukwa eshe anongana euvapo kubva kumatenda kudaro.

Kune matenda anouya eibata ana vadodori vega vega vakoti vanooneka vehamba vedaidzirazve kuitira kuti vana vadodori vadzivirirwe denda risati ravahanira.

Madenda mupengo anoda kuti Makoti nemadhokodheya vashandidzane vari pamwepo veionesaana maringe nedenda mupengo rinongana rauya munyika mavo.

Madenda mupengo anotekeshera pashi reshe amweni anobata antu nezera kudzamara vantu varashikirwa ngehupenyu kubudikidza ngedenda mupengoro.

Kune matenda ekuti muntu akafa ndiro ,apana hama yake kana weukama unoendapo. Unotsirwa ngevakoti kana madhokodheya vega.

Matenda anotekeshera pashi peshe akashata yaamho, anopedza antu. Nyika inosara ine antu ashomani kubudikidza ngedenda rinenge rabuda reiuraya.

Ana adodori anoramba akamwiswa mutombo nekuningirwa pamwepo nekubairwa veidziirire matenda angaabata anengana asina kuhlamburika.

Mwana mudodori akarwara unoda kuendesa kuchibhedhlera kuti arapwe, aonekwe, aongororwa obairwa kuti eide kubairwa ngekuti mwana mudodori unorapiwa mahara pajekerere, aana muripo waano dusa.

Ana adoodori anodziirirwawo kubve kumatenda anengana asimuka, madenda mupengo anotekeshera pashi reshe. Mwana umwe ngaumwe unekodzero yekuti aonewo kurapwa kubva kumatenda aya.

Akoti nemadhokodheya vanozviputira yambo veitira kuti vasabatwa nedenda rinongana riripo rinongana rauya matenda akadai nebesha mupengo.

Mai, madhodha, majaya nendombi veshe vanoonekwa veikurudzirwa yampo nezvezvirwere nekurapwa kwazvo kunyange muntu vekusvipa kana vekutsvuka.

Vakuru vanoona ngezvematenda nekurapwa kwevanthu vanoita nguwa yavanoungana veita musangano veizivisana kuburikid,a ngematenda nemitombo yenyama yaonekwa yagadzirwa.

Vana vanokurudzirwa kumwa mvura dzakachena kuitira kuti vasabatwa ngematenda makurutu matenda emakonye anozoita kuti vanhu varambe vakazwa mundane mavo meivarwadza .

Mvura yemumugodhi inokurudzirwa kumwa yambo imvura yakanaka mvura isina tsvina yakasiyana neimweni inocherwa mumadhamu nemuzvinyuka zvinengana zviripambene.

Ana adodori anoramba akabairwa majekiseni akasiyana siyana kuitira kuti adziirirwe kubve kumatenda akasiyana siyana aanokwanisa kusangana nawo.

Muntu unokurudzirwa yaambo kumwamvura yakawanda. Kakurutu chipimo chakona ngechinoenderana nekurema kwemuntu umwe ngaumwe unorema zvakasiyana.

Ana adodori neasharukwa anofanika kugeze nyara, abuda muzvimbuzu asati arya asati abata zvinoryiva asati abika.

Munthu unokurudzirwa kumwa mvura yakawanda pazuwa rega rega unokurudzirwazve kumwa mvura yakachena mvura yakaongororwa isingazomurwarisi ngekuti dzimweni mvura dzinorwarisa.

Pakaite mukuwo wekuti antu aihamba akambonye muromo kubudikidza ngebesha mupengo ranga rauya pashi reshe.

Mvura yemumugodhi imvura yakahlamburuka yaambo imvura yakachena kubudikidza ngekuti apana unopinde pashi koisvipidza inengana yakachena yakateramira yeitontora.

Amweni anti akachembera anongana oonekwa ngatei apengo kubudikidza ngezviito zvanenge oita asi muntu uwowo anenge asingapengi kunonga kuri kukura kwega.

Antu vamweni vanopfuudza ndaramo dzavo kubudikidza ngematambudziko avanenge vadhibana nawo. Zvinokurudzirwa kuti muntu eingana anedambudziko, ngaaonesanewo neamweni.

Apengo anode kugara akangwarirwa kuitire kuti akakuwadza antani nekuparadza zviro nekuti amweni anemukhuba wekuhamba eiponde zviro eiuraya.

Antu anofane kudzidziswa mararamiro avanoita navantani vanenge vanemasoro asina kueme zvakanaka, kuitire kuti vasazosangana nedambudziko mukupona.

Zvimweni zvibhedhleya zvakagadzirirwa kuti zveshe zvinongana zveidiwa kwouri kuti zvioneke zvinoonekera pachibhedhleya chimwe, unotoona rubatsiro kubve pona apapo paunongana waguma zvasiyana nekuzohambira zvibhedhlera zvimweni weitsvake kudetserwa.

Antu anoramba akakarakadzirwa maringe neantu akashata masoro kuitire kuti agare akangwarira, eizvidzivirirahe kubva kumatambudziko anokonzerwa ngeantu ane masoro asina kukwana.

Amweni anhu ano shate masoro kubudikidza ngematenda anenge aabata nguwa imweni denda arizi kurapika rinosiye ramukuwadza nesoro nguwa imweni mubarirwewo waanenge akaita.

Apengo ahadi kukwedzera padhuze navo ungakwedera padhuze navo vanokutekedesa kana kukuridza haadizve kusiya veikwedera padhuze nemovha anokwanisa kutekedesa magirazi

Ana adodori nevasharukwa amweni akabarwa masoro awo asinga Tori zvakanaka kubudikidza ngezvakasiyana siyana anoda kudetserwa nekudzidziswa kuti akone kungwaririka.

Zvibhedhlera zvidoko ndizvo zvinonyanya kuonekwa munharaunda imwenga imwe kozoite chimwe chikuru chinonga chiri pachinhambo pekuti panodawo movha kuti muntu aendeyo.

Antu anokurudzirwa yaambo maringe nematenda avo kuti vamwe mitombo. Vanenguwa yekupiwa kana mibairo yemene kuitire kuti vamweni vateedzererewo, varapike, vasazoramba veiwanze matenda munyika.

Zvibhedhlera vantu vanorapwa vakasiyana siyana angaa madzimai anenge anemhatso yawo ega yaanoonekerwawo ari madhodhawo ngeinoo aneyaawoo yaanoonekwa ari kwaoo ega.

Vantu vakaguma pazvibhedhlera vanopuwe pekugara vakaemera kudetserwa umwe ngaumwe unongana einda kwanenga ahambira kuti aende kovhenekwa ari vanoemera yambo vakagarira veizodaidzwa.

Ana mai adodori anofundiswa maringe neku ngwarira mwana ndumure kubikire kuti asazorware madenda akadai nekushomeka kwechikafu mumwiri mwake.

Ndau ngendau munoonekwa mune zvibhedhlera, nezvibhehlera zvikuru nezvidoko kumweni kunowanzwa zvidodori kwozoita chimwe chikuru chinongana cheizoendeswa vantu varwarisisa yaamho.

Zvibhedhlera zvimweni zvogadzirwa zvakaemerera kurapa denda rimwr wagumepo unengana weiziya kuti denda rinengana reirapwa apapo iro wambiri.

Pazvibhedhlera pambatso pasingadiwi musindo pambatso panoda runyararo kuitira kuti vatenda vapore pasina kuvhiringidzwa vamweni vanengana vane matenda asingadi musindo.

Vaya vanoende kuzvibhedhlera kooringirwa matenda, akasiyana-siyana. Amweni anengana ane mimba. Amweni anengewo marwadzo enyama, amweni anenganawo ane zvimweniwo zvitenda, zvakasiyana-siyana .

Chibhedhlera chimwe nachimwe kakurutu zvikuru panoonekwa pane vakoti nemadhokodheya kuzvibhedhlera zvidoko ndiko kunooneka vakoti vari Vega veidzionesa vari Vega.

Vakoti vanokurudzira anamai nanababa kuti vaende kuchibhedhlera koongororwa, apo pavanenge vafunga kuita mwana umweni. Vanofana kuongororwa ngazi dzavo vari pamwepo. Mai veizoongororwazve nemwana abuda.

Dhokodheya ane nguwa yaanohamba mundau dzega dzega eriningira antu kuona kuti anorwara zvakadini pasina muripo unonga uripo.

Ana anoda kupa zikafu zvakakwana kuitire kuti asazosangana ngedambudziko rekushomeka kwechikafu mukati mwemwira dzavo vanoda kupa zvinovaka mwiri .

Anthu akaremara anoda kudetserwa ngekuti andani aakoni kudzihambira andani aakoni kuteka teka kana kureketa anongana eide munthu unoadetsera.

Vanthu vanengana varemara vanopuwa zvekushandisa kuti vakone kungaa kuhamba kana kugara kume zvihlayo zvinohamba kozoitazve masimbi akaite mandete .

Akoti nemadhokotera vanoramba vakafundiswa, kubudikidza kuti vaite ruzivo rwakawanda yaampho, kuitira pavanengana vodetsera vatenda.

Vakoti vanenguwa yekuti vanooungana vachidzidzisana nekukombedzanazve muhambiSirwe unoizwe muchini wemuntu kana muntu ane denda vamweni vanotobuda kuenda kunyika dzimweni dziri kuretu.

Kune zvikora zvinofundisa vakoti zvimweni zveifundisa madhokodheya pedzepo vanouya muzvibhedhlera veizofundazve vakaningire varwere kuti vaone kukone kuzorapa mangwani.

Madhodha nemadzimai veshe vanofanirwa kudzidziswa maererano neutano hwavo, vawoneke veyirarama vakapona ,nyama dzavo dzisina zvibi.

Matenda amweni atoriyo, anogara akazikanwa ekuti munhu, mukadzi wega wega, kana ndombi unofanirwe kunge eibairwa kudziirire matenda akadaro.

Madhokodheya nemakoti vanodzidzisa vanhu padera pezvikafu zvinofane kuryiwa zvinoake mwiri dzevanthu zvinoitazve kuti zvimatenda amweni asavabata.

Madhokodheya nevakoti vanohamba ndau dzakasiyana siyana veifundisa antu kubudikidza kwematenda anouya neagara aripo vaziye kuti vanorapike zvakadini.

Vatenda vakaenda kuzvibhedhlera vanoenda kodhibana nevak nemadhokodheya veidetserwa maringe ngedenda ravanengana vasimukira kubva kumhatso .

Vana vadoko vanoda ku ringirwa ka kurutu pa vanobva kubarwa nguva imweni unongana ane dambudziko roonekwa asati ayenda kumbatso kwake odetserwa.

Ukaenda kuzvibhedhlera zvikuru ndikona kunoonekwa zveshe zveshe michini inoringira vana vari mundani michini inoringira zvirimundani michini inoringira makodo.

Zvibhedhlera zvinenguwawo yekugadziriswawo mhatso dzazvo dzinenge dzashata. Dzimweni dzinongana dzoobvinza, dzisingachaiti kungwarira atenda zvakanaka. Dzinonga dzeida kugadziriswa kuti dzinake.

Ntaraunda ngentaraunda inoonekwa ngechibhedhlera chinengana chiri padhuze neantu kuitira kuti antu aone kudetsereka nguva yavanenge varwara.

Pamadzimai anenge akaende koobara kuchibhedhlera, umwe ngaumwe unopuwa mubhedhu wake ngemwana wake. Havakumanidzwi pamwepo ngekuti chimubhedhu chidoko.

Munthu akaona madziso ake asingachaoni zvakanaka, unofanirwa kuenda kuchibhedhlera, koningirwa pamuchini dzinoonekwe kuzvibhedhlera kuti, dambudziko ngerei.

Motokari dzezvibhehlera dzinotwara atenda dzinobatsira yambo muntharaunda yega yega kuburikidza kwekuti munthu akasangana nedambudziko, umweni unenge asina mari yekutsvaka muchovha wekuendeswa ndiwo, yechibhehlera inoonekwa yeienda komutwara.

Vantu vanoende kuzvibhedleya, vanenge vakakumana mumundaza veyigarira kuwona dhokodheya kana mukoti kuti vawane kudetsereka ngendenda ravanenge vanaro.

Zvibhedhlera zvikuru chimwe ngachimwe chine motokari inoongana iripo yakaemera kuenda kootwara anhu anenge arwarisisa ari kumakanyi kana kuendesawo kuzvibhedhlera zvemberi.

Motokari dzinotwara atenda dzinogara dzakamwa mafuta kuitira kuti pakabude dambudziko yorumba yotora muntu wabudirwa ngedambudziko kana waita denda rakakura kuendesa kuchibhedhlera.

Kuzvibhedhleya unopuwa zvibhuku ,mapepa kuti ukone kuerenga maringe noematenda anosanganwana nawo nemurapirwo anoitwa muntu agare akaziya.

Zvibhedhlera zvakaakiwe zvakanaka. Zvinooneka zvakashambidzika kuitire kuti umwe ngaumwe unengana ainedenda rake harizotapukiri kune umweni. Kuburikidza nemashambidzire avanomaita.

Pazvibhedhlera panofanirwa kunga pakaiswa zvekukhiya magedhi kuitira kuti, mbavha dzisazouya. Dzimweni dzinengana dzichida kuba vana.

Zvibhedhlera zvinoongorora mitombo inoshandiswa munenge mune zvinovheneka nekungwarira kuti mutombo ungwaririke zvakanaka vanthu vazomwa usina kushata.

Chibhehleya chine mbatso yachowo inopuwa antu mutombo. Imweni inopuwa mahala imweni ndoinotengeswa kuitire kuti antu awone kurapika padhuze.

Muntu unofana kugara akaongororwa maringe nekupona kwake, maringe ngenyama dzake dzimweni dzingadai dzei rwadza akaramba akaenda kuzvibhedhlera unobetsereka yamho.

eya! unotsanangurire atenda kubudikidza nge matambudziko anonga eisangana nawo , nguwa dzimweni vanotora mifananidzo yekukukombedza kuti pangadai peikurwadza indau yakadai.

Vana kana mutenda wega wega uri kuchi bhedhlera unodawo hama dzake ne andani vake mashamwari vauyewo veimu ona veiziyawo kuti urwere hwake hwakaemawo maemereyi.

Dhokodheya nemikoti ano dhibana ngenguwa imweni eifundisana maringe nematenda neamweni anongana ariyo neamweni anongana abudazve ngekuti matenda awa anogara akauya.

Muntu unorwara unoda kukhombidzwa kudiwa, kunyangwe ari madhogodheya kana vakoti vanofanirwa kude vatenda kuitira kuti vazwe kupora.

Kune madhokoteya amweni machena neva svipu vanondo rapa zvaka fanana anongana vakato fundira zvaka enzana kuti kuziya kwavo ndiko ndiko.

Kune michini inoringira chimwe ngachimwe chiri mukati mwenyama yemunhu weida kuonekwa kuti amuna denda remamota ere. Kuti rirmwo paone kupishwa kana kurapiwa muntu asati atambudzika.

Too tinaye unofanire kubatikire mwiri wake kuramba akaningirwa kumadhokodheya kuitire kuti utano hwake hurambe hwakati chowee upenyu hwakati chechetere.

Vasharuka vanobatana nedambudziko redenda remushana vanorwadziwa yamhoo zvekuti vanokorera kugara vanokorerazve kuhamba vanongana vachida kudetserwa kuzvibhehleya.

Vane matambudziko emasoro vanokurudzirwa yaambo. Kuringira nekuringirwa nekuerengazve maringe nozvinonga zveide matambudziko riri kuite pasoro rake. kuitire kuti abetsereke padambudziko.

Ukaona madhokodheya aungana wotoziye kuti, unengana une denda guru, denda rinode kuvhiiwa. Vanokuavha, voonesana vozokusona.

Munthu unofane kugara akaongororwa nthengo dzake dzemwiri dzeionekwa kuti aana ere dambudziko raangangana anaro aone kudetsirwa kungaa ngekubairwa kana ngekupuwe mutombo.

Muntu akaona aine dambudziko remadziso unofanirwa kuenda kuzvibhedhlera koringirwa pamuchini aonekwe kuti dambudziko rakona rinonga riri rei.

Ungaona uri kuchibhedhlera unga unganirwa ngemadhogodheya nevakoti. Votoziye kuti dambudziko reungana unaro rinenge rakakura roda kudetserwa ngekukasira.

Antu anofanire kuzvidziirira kubva kumatenda akadai ngedenda reshuga kubudikidza ngezvikafu zvaanenge eirya. Muntu unofanirwa kurya zvikafu zvinoita kuti asabatwa ngeshuga.

Kuzvibhedhlera vanoshandisa michini kuringira ngazi kuona kuti auna denda rekurumwa ngentunga here. Urikanyi akuna chinokone kuringira kuti uzozikanwa denda reunaro.

Muntu akawa kana akamanikwa unofanire kuningirwa nyama dzake kuonekwa kuti apangadaro pane makodo aguka ere kana pakadaro pakazvimbira mukati.

Mudzimai umwe ngaumwe wakabare mwana unofanirwe kuramba akaningire mwana wake eienda naye kuchibhehlera koongororwa utano hwake, arwara eimurapisa .

Kune michini imweni yakanasirirwe kuti iringire muntu ivheneke pamwepo nekumurapo nekumurapa imweni inotopisha denda rinenge riripamwiri pemuntu imweni ndoinokhomba periri.

Muntu akaita denda tinoda kuti avhiiwe unounganirwa nemadhokhodheya akawanda kuitira kuti mushando uhambe vakasike kupedza nguwa iripo.

Kune zvimichini zvimweni zvinoshandiswa kuringira muntu kuti ungadaro ane mimba ere kana kuti zvimweni zvinoningira kuti ngazi yemuntu aina zvitenda ere.

Muntu unoringirwa ngazi yake inotorwa kubva pachikunwe. Ndiyo inobudisa zveshe kukomba kuti denda raanoda kuringirwa unaro ere kana kuti aana.

Unoshandisirwe michini inovheneka kinyangwe mishana yavo yeinoekwa kuti dambudziko raanengana anaro riri ngepari, ndokuti paanopuwa mutombo apuwe unorapa nekumuporesa.

Muzvibhedhlera munoonekwa ndau dzinorashirwe marara, marara akadai enaiti dzinenge dzashandiswa nemapepa avanenge vakapfeka vachibetsera vantu anorashirwe makasiyana haarashwi akakomana.

Matenda akasiyana siyana anovhenekwa kuchibhedhlera oonekwa kuti muntu denda iri raonekwa rinoda kurapwa ngei. Nguwa imweni akarumwa nentunga, zvozikanwa kuti dambudziko riri pari.

Simbi dzega dzega dzinoshandiswe kuzvibhedhlera dzinobikwa nguwa ngenguwa dzeiitire kubviswa mwatenda amweni angatapukirepo kuburikidza ngekuti dzimweni dzatoshandiswa pamuntu.

Kune zvipepa zvinoshandiswa kuringira kana kuvheneka veti kana ngazi yemuntu, veide kuona kuti ungaa nei mukati mwazvo.

Akanga anechirwere chemundani chinoita kuti murumbe unofanirwa kunga aenda kuchibhedhlera oringirwa zvinorumba zvakhona kuonekwa kuti azvina makonye ere.

Kuzvibhehlera kune makamuri anoringira kuvheneka tsinga, tsvina dzevantu, angava makarurwa kuonekwa kuti mune urwere hwakadini mukati mawo.

Ngazi inongana yatorwa mune muntu unenge apa ngazi yake kuti izoshandawo kune amweni inotanga yaringirwa yovhenekwa woonekwa inokodzera here kupa undani

Kuzvibhedhlera kune michini inoongorora chingaa chikafu ingaa nyama yemunthu kuona kuti amuna ere chakashata mukati mwenyama dzemunthu uya.

Mumapapu munogara zviro zvakasiyana siyana zvimweni zvinoshaishira kuti muntu asatambe zvakanaka nekudaro muntu umwe ngaumwe anofana kunge achigara akaningirwa mapapu ake.

Zvibhedhlera mune mhatso dzakagadzirwa dzkadziemera dziri dzega dzeishanda kuningira ngazi dzevantu ingaa tsvina yemuntu kuoneka kuti amuna zvirwere zvinenge zviri mukati ere.

Vana adodori vanokurudzirwa yambo kuti apuwe majekiseni avo panguwa yakafanira panguva apo yanengana ari adodori kuitira kuvadzivirira kumatenda avangasangana nawo veikura.

Mwana akabarirwa kuchibhedhlera nguva yake isati yakwana, vanomutora, vomungwarira, vomuyisa munodziya, kuyitira kuti nguwa yake ikwane akangwarirwamwo.

Ana adodori ega ega anooneka eidonhodzerwe, mitombo kuitire kudziwirire matenda anenge eizouya pawanenga weikura, weshe anenge ari pashi pemakore gumi, unoonekwa eipuwa, umweni unodonhedzerwa achabva kubarwa.

Ana amweni anobarwa asina kuite zvakanaka anengana aka remara ana mai ano kurudzirwa kuenda nevana ku zvibhedhlera kuti vaonewo rudetsero.

Madzimai anemimbanemadzimai aneana adodori anokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kovhenekwa pamwepo nekuti vabairwe nekubairisa ana adodori.

Ana mai abve kupona mwana anodzidziswa maringe nekungwarira mwana kuti aone kukura zvakanaka asina zvitenda zvinomubata kubudikidza ngekungwarirwa kwakanaka.

Ana adoodori amweni avathyi kubairwa anotodakara yampho akaona jekiseni reiuya kwavari nekuti azvirwadzi asi antani anochema yampho.

Kune michini imweni inoshandiswa kuringira kuti sugar iri pakanaka ere ngekuti sugar dzeamweni dzine mukuba wekukwira yorotsumba kutouraya munthu .

Kune zvimuchini zvimweni zvinotokodore maronda. Akadi maronda aatokodorwi ngendwara, anoda kutokodorwa ngezvimuchini zvinengana zvakabikwa, zvakaiswe mitombo.

...chinooneka chiri chimwe chemichini inoshandiswa kuzvibhedhlera. Zvinoshandiswa kucheka vantu kana kucheka maguvhu evana. Zvinengana zvakabikwa kuti zvichene zvizoramba zveishandawo pane umweni. Chikashanda pane umweni chosukwa, chobikwa, choshandiswazve.

Zvimuchini zvinokhombidza kuti muntu une chukira ere zvinonyora, zvokuronzera kuti chukera yakhona yakakwiririra kana kudzakira zvakadini muntu aziye zvekuita nguwa iripo.

Kuzvibhedhleya kune michini yakasiyana siyana, michini inoringira madziso yoringirazve nzeye, imweni inoringira mwiri weshe imweni inoringira mundani.

Kuzvibhedhleya kune mibhedhu yakagadzirirwa kuti muntu ane dambudziko ,raanengana anaro unokwanise kugadzirirwa, nguwa imweni unoda kugara unokwanisa kudzasirwa, kuti aona kuwata zvakanaka.

Muzvibhehleya munoonekwe mutombo unovheneka ndau imwe ngaimwe iripamuiri pemuntu. Mungava mundani ,ungava musoro ,unovheneka wokomba panengana pane dambudziko.

Muntu anopima uremu hwake kuti azikanwe kuti unofanirwa kutora mitombo yakaita mawandirei kubudikidza ngekureba kana kufupika kwanenge akaita.

Munesimbi dzimweni dzinoonekwa muzvibhedzera dzekuti munhu akanika kana kukuwara mutsipa unopfekedzerwa kuitira kuti mutsipa wake usagara wakabhenda urambe wakaema maemere aunoita mazuwa eshe .

Majekiseni anoshandiswa kuzvibhedhlera, anengana akaongororwa ,akaiswe mushonga kuti asazoshatire, muntu obairwa munyama dzake.

Zvibhedhlera zvine michini yakasiyana siyana. Zvimweni ngezve kuti munhu afeme zvakanaka, imweni ngeye .kuti munhu aringirwe madziso, imweni ngeye kuti mwana angwaririke kuguma mazuwa ake akwana, uya unongana abuda mazuwa asati akwana.

Pane simbi dzimweni dzinoshandisa kuiswa mukati menyama yemuntu kubudikidza ngekuremera kwaanengana akaita. Kunenge kuri kuzama yaambo kubatanidza makodo.

Chiyungu chakanaka yampo. Muntu akaguke godo mazuwa ano, makodo ake anobatanidzwa kubudikidza ngemichini dzinoshandiswa muzvibhehlera. Kuri kudhaya antu aisungirwe mapuranga.

Kuzvibhedhlera kune michini yakasiyana-siyana. Imweni yakaite magwada, imweni zvipanera. Vayani vanengana vakuvara mirenje, vanopfekedzwa magwada emuzvibhedhlera ekuti murenje ubatane.

Kune vantu vanope ngazi kuchibhedhlera veipa mahara pasina mubhadhariso. Asi ngazi yachona yazoguma kuchibhedhlera inengana yotengeswa ngemare yausingazo koni kutenga.

Michini yakagadzirirwa kupishà nyama dzinenga dzashata mukati memwiri wemuntu dzimweni dzinoshandiswa kudusa anga mazino dzimweni dzeishandiswa kupisha mapuntu.

Kuzvibhedhlera vantu vanodetsereka yambo nemichini inoongorora nekurapa kumbatso kwekuti kunenge kusina muchini unokomba panorwadza unokomazve kudetsera muntu arapike.

Kune zvihlayo zvinoshandiswa kuhlamburuka vantu vanenge eiduswabmazino chinoduswa kana kudzaswa ichi chinokwidzirika nekuti aone pakacheka zvione kuti.

Muzvibhedhlera muntu akarwarisa, unongana asingachakoni kumirika pamubhedha paanengana akawata. Unoisirwa zvitombo zvekuti aone kurashira ndizvona mvura inobude mumwiiri mwake.

Kuzvibhedhleya kunooneka michini yeshe yeshe, imweni michini inopime muntu ooneka marebere ake, imweni ngeyekupima kuona kuti unoita maremerei aone kupuwe mutombo wakaedzana nekurema kwake.

Kuzvibhedhlera kunoonekwe michini yakasiyana siyana yakadai ngeyeku vheneka mahloko evantu, imweni ngeyekuti antu akone kuhambisa, imweni ngeyekuringira kuti mvura nengazi zvaka kwana ere munyama.

Zvituru zvinoonekwa kuzvibhehlera zvituru zvinogobeswa zveishanda kushanda kunengana kweidiwa nguwa imweni chinoda kuti chikombidze pane chiedza paone kujeka.

Zvibhedhlera kunoonekwe michini yakasiyana siyana ingengane yeishandazve zvakasiyana siyana imweni inoshandiswa kuningire shuga yoonekwa muntu obhiirwe kuti zvakadini.

Kuzvibhehlera kune michini yakawanda yaamho inosiyana -siyana kubudikidza ngemushandire weinoita. Imweni mikuru, imweni midodori umweni autohuoni hwakaita kunga matsunzi asi uri muchini.

Mapirisi anoshanda yambo nguwa dzimweni anenge aidawo jekiseni kuti mundu akasire kupona nekurapika.

Vantu vanozwa madziso vanodududzwa mutombo mumadziso kuti madziso awo asaramba eirwadza mutombo wakaita mvura ndiwo unoshandiswa hapanazve mumweni unodzodzwa.

Kune mitombo inote kuti ngazi igare yakatetepa muntu asazwe mabayo antu ane zvirwere zvemabayo anopiwa mitombo iyi kuzvibhdhleya inengana iriyo kuti vamwe vasaite mabayo.

Mitombo imweni inoita yeku pfapfaidzirwa, imweni nge yekubaira, imweni yakona inoite yekumwiwa, imweni inoite yeku dzodzerwa kuti marwadzo apu mburuke.

Mapirisi emarwadzo, ane kayindi ne kayindi, kubudikidza ngemushandiro wawo, kubudikidza zve nekwaanenge akagadzirwa anogadzira akasiyana siyana asi eshanda chiro chiri chimwe.

Vakaona kuti kungwaririre mitombo mumabhodheya kwakapinde kunaka pane kungwaririre mumapepa. Unokwanise kubvidza, mutombo hauchagari zvakanaka hauchashandizve zvakanaka.

Maphirizi amweni anengana ane zviro zvinowanikwa mukati mwawo, zviri zviro zvaakagadzirwa ndizvona eishanda kakurutu kurapa vayani vanenge vane maronda mundani.

Mitombo yechiyungu inongwarirwa yaamho. Kuitire kuti isashata kudai ngekukhutwa kupindwa ngemvura. Inoakirwe pakanaka peinongana yakagadzikwa.

Kune mitombo inorapa antu kuvhura pachipfuva pavo kana vachinge vazwaa gitsorwa guru rinovhara ndii dzeshe vakaenda kuchibhedhlera vanopiwa mutombo unogona kuvhura mapapu avo .

Mitombo imweni inoonekwa muzvibhedhlera inoite ekubairwa inengana iri muzvibhodhleya yodhibaniswa ngemvura yotobairwa kumuntu kuitira denda raanenga anaro.

Denda rimwe merimwe rine. mutenda waro warakagadzirirwa anga matenda emundani, angaa matenda emundani, angaa matenda emwoyo ,anga matenda emapapu kana ezvibindi rine mutombo waro wakaemerara kugadzira dendaro.

Amweni maphilizi anoshanda kupedza matenda akawanda. Amwenivo anenge eishandiswa kurapa denda rimwe. Anosiyana ngemugadzirirwe waanengana akaitwa.

Mitombo yevana vadodori, inogadzirwa yakapendiwa kuitire kuti vana vadodori adakarire kumwe mutombo, ungaa wemarwadzo kana kuporesa kuti asarwara ngematenda.

Kune antu amweni anotomanika mvura mukati memwiri dzawo vakawanda kuzvibhedhlera vanodetsereka yambo vanoturikirwa mvura inozovagwinyisa munyama dzawo Kubudisa kwemvura inenge yaita zvekuisirwa nepaipi.

Nguwa dzimweni dzekuti muntu akasangana nedenda guru unopera mvura mukati memwiri wake .Akaenda kuchibhedhleya vanomubekera mvura yakona aihambisa ngemumapaipi.

Kune matenda amweni ekuti muntu anogare upenyu hweshe emamwa kubudikidza nekude kunasire upenyu hwake asaramba ane denda rite rekudzasirwa ngemutombo.

Akuna mutombo wedenda rimwe ngarimwe unotamika kuchibhedhlera. Ungatotamika kubudikidza ngekuti nguweyo unengana wapera, asi weizoiyazve umweni.

Mapilizi anongana ane mihlobo yakasiyana siyana nemagadzirirwo awo eishandisazve zvakasiyana siyana. Amweni ngeekupodze marwadzo amweni ngekutonyaradze denda.

Mitombo inomwiwa zvakasiyana-siyana, kubudikidza ngemurapire weinangane ichiita. Imweni inomwiwa maphiritsi ari mashanu mashanu, amweni matatu, amweni rimwe-rimwe.

Amweni maphirizi wakamaningira akaita inga masuwiti kubeni kuda kuzoridai rinokuwadza rinorwadza rinoda munhu akarya chikafu chakawanda kuitire kuti asazazatwa ndirona.

Imweni mitombo inoonekwa muzvibhedhlera inongadai yeishandiswa ungatei mafuta inoite ekudzoriwa ngekuite yakaite mafuta kakurutu inorape zvitenda zvemapundu.

Mitombo imweni yechiyungu inongwaririrwa mumabhodhleya kubudikidza ngekuti inongana yakaita mvura imweni yachona ndiyo inongana yeishandiswa kurapa gotsorwa imweni yeinyaradzawo marwadzo.

Mitombo yebesha mutombo wakagadzirwa yakasiyana siyana imweni inenge yakapendiwa Kakurutu kuutabana adodori asaramba kumwa.

Kune mitombo imweni inoda kuti anhu agare anawo nguwa dzeshe isikadi kutsvaga munhu orwadziwa kunyanyanyanyanya kakurutu yekunyaradza marwadzo .

Mitombo yeana adoodori inoonekwa kubudikidza ngemupikicha unenge uri pabhodhleya pemutombo. Unokhomba kuti uyu ndiwo unotorwa ngemwana mudoodori.

Mafuta ekudzora amweni anogadzirwa nemichero amweni anogadzirwawawo nemaruwa umwe nhaumwe anenge ane mashandiro awo amweni anotorapa.

Mitombo yemadziso inooneka iri muzvitumbi zvakaita kunge maphepha inoshandiswa kutheya mudziso remuntu kuti dziso rakona rione kurapika.

Ana adodori anodakarira yaampho mutombo yechiyungu, ngekuti imweni yakhona inotapira, imweni yakhona inoita inga masuwiti. Ngekudaroko vanotenda kuimwa.

Mitombo imweni inengana ine mupikicha inenge iripo. Mupikicha iyi inenge yeikomba kuti mutombo uyu unorape izvi zvakadai ngezviri pamupikicha. Saka ngokudaro munthu unotoziya kuti ndikatenga une mupikicha wakadai uchandidetsere dambudziko rakadai.

Mitombo inobairwa inengana yakangwarirwa, iri muzvibhodhleya mweinenga yakanasa kutsiiwa, kuti isarashika, kana kudhibhika, yozobviswemwo yeibekwe muenaiti.

Ana adodori ndiwo anonyanye kushandisirwe mitombo yakaite mvura ngekubudikidza ngekuti avakoni kusvada mapirizi amweni akakura yaampo saka akaite kuteerwa mvura mvura anokasire kusvada.

Imweni mitombo yechiyungu inoonekwawo muzvitoro munotengeswa zvikuru. Muzvitoro umu unotenga apana unokubhiira mashandisirwo, unodzierengera wega.

Kune mitombo imweni yakagadzirwa yakaita mamvura mvura. Imweni inoshandiswa kurapa madziso, imweni inoshandiswa kurapa munzeye kubudikidza ngekuti yakatonasirwa yakaita mvura aitonesi kuishandisa.

Mapirisi anodetsera kakurutu nguwa yaunenge waizwa marwadzo. Ungatora anorapa marwadzo unozwa zveshe zvanyarara zvabaati zii.

Mitombo ino bairwa inogara iri muzvibhodhleya zvinongana zvaka tsiirwa kuitire kuti musapinde mbepo nekuitirazve kuti isa dhibhika.

Muntu akaita manyoka anofanirwa kumwa mitombo inoemesa manyoka kana agarisa nguwa yakareba unomwazve mvura ine shuga nemunyu kuitira kuti mwiri wake ugwinye.

Mitombo ithani inodzorwa kuitira kupedza mapundu imweni inodzorwa kuitira ganda rinenge rakakwakwanuka kuti ripfawe rinenge rakati kwazharara.

Maphirisi haadi kusiya pamberi peana adoodori ngekuti anotora akamwa eiti masiwiti eiti ngezvinoyiwa, kubenj mutombo.

Mitombo yechiyungu yakanaka yaampho, ngekuti inenge yakaperera kunasirirwa kuti itoshanda. Yasiyana nechimbiti yechiantu, ichada kutsetswa nekukuiwa.

Amweni maphiritsi anomwiwa rimwe rimwe kubudikidza ngekukura kwerinenge rakaita. Amweni anenge ari madodori, anomwiwawo arimairi-mairi.

Mitombo imweni yakaita mafuta yechiyungu inoshandiswa kudzora kuitire kuti muntu arapike padenda ranengana anaro imweni inoite ekupfekerwa.

Mushi umweni muntu akarwara unoda kututsirwa mvura mumwiri mwake yekuita kuturukirwa. Yekumwa inongana isingachashandi inonga yooda inopinda nemutsinga.

Mitombo imweni yechiyungu angaa maphirizi anonyunguduka mumvura muntu omwa. Amweni ndooanosvadwa akadaro ozonyungurukire mundani.

Ana adodori aarambi mitombo yechiyungu kubudikidza ngekuti indani inotapira, imweni inozhangurira kwozoitawo hayo inowawa.

Pamitombo yechiyungu yega yega panooneke mitombo inonyaradza marwadzo. Angava masoro anopanda, mungaa mundani munodhukuza dhukuza, anengana einyaradza.

Mitombo imweni inoitwa ekudzurwa kakurutu kuvantu vanengana vane mapundu zvisasa nekugura vanoita ikudzora mitombo.

Besha rinotorapwa ngemutombo yakasiyana-siyana. Imweni yakaite uswa, imweni yakaite maphilizi. Imweni yakona mitombo inenge iri yekubaira.

Vantu vanodhibana pazvibhehlera veida kudetserwa. Umwe ngaumwe anenge ane denda rake eida kuongororwa kuti arapiwe, pachibhedhlera ndipo panorapwa matenda eshe.

Vakoti nemadhokodheya vakadhibana madzimai nevaisa vese vanengana vakafundira kuita varipi vevantu vanenge veirapa zvajaedzana kubudikidza ngekufunda.

Ntu Anoringirwa kuchengetedza hama yawo mungani unengaNa ane musoro usikatori zvakanaka kuitira kuti asazokonzere matambudziko kune antani.

Vana vadodori vanotamba akabatana avachayani chayani vanongana veiwirarana pasina musharukwa unopindira.

Vana vadoodori vanooneka veitamba varipamwepo veifundisana nekubhuirana maringe nemabhuku avo vanongana veitaticha veironzerana zvinenga zvisinga zikanwi neamweni.

Vana vamweni vanobarwa vakatoremara, kubudikidza ngematambudziko anongana eisangana namai akhona. Mwanawo aarashwi, unoashirwa akadaro.

Eya vanodawo kufundiswa ngezvematenda avanodhibana nawo munyika yawo vofundiswa zve ngekuona kuti vangadetserwa zvakadini vakanga vadhibana nedambudziko.

Vana adodori anokurudzirwawo kutamba eite magwiti kunga kurumba kunga kuite chamupendu pendu kuitire kugwinyise makodo avo ngekuti vachiri vana adoko.

Amweni aka bara mwana pa nyambire anova dziisa nguva imweni nguva yakona inenge isati yakwana mai vano sungira vana mundani.

Unga muntu mukuru kana mwana mudoridori akatsva unofanirwa kuendeswa kuchibhedhlera oonekwa ngevakoti, ngemadhokodheya kuona kuti matsvire akaita azvina kupinda nemukati ere voona kumudetsera nguwa iripo.

Madhokodheya nevakoti vanofundisana kuti vana vadodori vanoite mubatirwei vanodazve kuzwinyi kuti varwara matenda avo vaone kupona ngekukasira.

Ana adodori ingirozi, anongana asina chibi chaanacho mukati mwemwoyo dzawo, akasiyana neasharuka anoitirana zvigumbu einesana.

Kune anhu anobva kubanze kwenyika anouya koobetsera ananamai, ana adoko, veipuwa ringaa bota, angaa maheu kuitira kuti vana vasabatwa ngematenda angadai ngekushomeka kwechikafu.

Muntu eirwara ari muchibhedhlera unoda kurya chikafu chinoaka mwiri. Chimweni chikafu ari maronda chinotoita kuti maronda atokasira kupera, chimweni chino gwinyisazve makodo.

Muzvibhehlera munorapira ana adodori munoonekwa mune zviro zvekuti ana adoko arayidzike nguva yavanengana varimwo avazwi kutya vanenngana veidakara nyangwe veirwara kudaroko.

Mwana mu dodori aka batwawo nge denda rakakura unoisirwawo zvi michini zvekuti akone kufema ndizvona ngekuti mwana mudoko akarwara uno kasira kupera simba.

Umwe ngaumwe unofanirwe kurapiwa, unofanwazve kufundiswa ngezveutano hwake nekupuwa chikhafu chinoaka mwiri chinoite kuti makodo ake agwinye.

Vana vadodori vanoda kubatikirwa yambo Ana avadi kusiiwa vari Vega zvingadai nekuti Mai aenda kusaa Anofanirwa kusiya anoningirwa mudodori.

Hwana hudodori hunobarwa nguwa yaho isati yakwana hunoningirwa muchibhehlera kudzimara hwangwarirwa mubhotoro hozobuda nguwa yaho yakwana .

Ana anenge eyi rwara arimu zvibhedhlera ano puwa nguva yeku tamba ano puwa nguva yeku tamba anopuwa nguva yeku dhibana ne amweni va vanenge vanawo mu zvibhedhlera vei tamba veyi ite zvaka siyana siyana kuti vakasire kupona.

Muzvibhedhlera ana adodori akumanidzwa nevasharukwa nekuti anozoashira zve matenda anengana ane asharukwa ane kwawo kwega kwanenge einingurwa Ari.

Vana vadodori vanodakarire mitombo yemazuwaano ngekuti mitombo yakhona, inengana yeitapira, imweni yakaningirika ungati masuwiti. Akatoona aacharambi unotomwa.

Ana adori-dori anoda kungwarirwa yaambo, kakurutu panguva yaanenge asingazwi nyama dzawo zvakanaka, anoda kubatikirwa, anoda kutambiwa nawo nekupuwa chikafu chinoaka muviri.

Kune antu anohamba eidzidzisa madzimai maringe nezvavanosangana nazvo mukati menyama dzawo kakurutu nhengo dzavo dzemukati dzinodai dzeibereka ana.

Muntu ngemuntu unokurudzirwa kurya kudakamwiri zvakadai ngekurya muchero yakasiyana siyana nekuryazve zvikafu zvinoite kuti muiri wemuntu ugwinye

Madhokodheya nevakoti vanozvipira yaambo kakurutu veiende kuoringirana nedenda rinenge rakaita kuuya sedenda mupengo kana apo pavanenge veivhiya muntu.

Kunaanamai vanotware mimba voite dambudziko maringe ngemwana unenge ari mundani. Vanoenda kuzvibhedhlera vooguma vovhenekwa zvokombidzwa kuti denda kana dambudziko remwana riripari. Reikombazve mwana urimundani kuti muhlobonyi womuntu.

Vantu vanokurudzirwa kuti vasingacha nasi kuona madziso avo vanofanirwa kuenda kuzvibhedhlera zvinoona ngemadziso voguma voringirwa pamuchini

Muntu akaite dambudziko mukati menyama dzake hazvinei kuti indumure kana musharuka. Unoendeswa kumhatso kwaanoende kovhenekwa nekuvhiiva kugadzirisa dambudziko rakwe.

Majaha nendombo anodzidziswe zvibalo ngekuti zvibalo ungazvikorera hapana cheunozokona. Chinoda kuramba uchikona zvibalo kuitire mishando yakawanda.

Kune muchini unovheneka mwiri wemuntu weshe ungaa muvhudzi musoro mwiri weshe reikhomba panenge pane dambudziko kakurutu muntu unopinzwe mumuchini wekadai dambudziko rake reinetsa kuona iyena eiramba eirwara

Mutenda akaendeswa kuchibhedhlera unokurudzirwa kuenda neumweni muntu unoungana eizomuringira , asi zvimweni zvibhedhlera zvechiyungu zvepadera mutenda anosara ari ega. Zvimweni zvakasarira mutenda unoenda nemuntu unoenda nemuntu unozomuringirawo.

Kune mitombo imweni inongwaririrwe muchando kuitire kuti ,igare yakanaka, ishandezve zvakanaka, zveihambidzana nekugadzirwa kweinenge yakaitwa, kuti inofane kugara iri panotontorera, isazoshata.

Antu anotodzidzawo zvakawanda kubva kumuchini yavanenge veishandisa kubva kumuchini kakurutu Madhokodheya nevakoti zvakanyadaro nematicha vanodzidza kubva kumuchini veitozwisisa yambo.

Motokari inotwara vatenda inongana ine zveshe mukati mayo zvinoita kuti mutenda arimwo atotanga kudetsereka ari imwomwo, mubhedha, michini inoringira inomudetsera kufema zvinengana zvirimwo.

Moyo wemuntu unofanirwa kugara wakadzivirirwa kubve kumatenda kunyanya nyanya matenda akadai ngeebesha zvibayo muntu haazokoni fumema zvakanaka.

Kuzvibhedhlera kunongwarirwe ngazi, inenge yatorwa muantu, yoringirwa , yoonekwa kuti yakanaka kuitire vayani vanongana vakuwara, kunyanya mumatsaona emumapato, vanobekerwe ngazi imweni.

Antu akaremara anodavo kubetserwa. Amweni hakoni nekuhamba, andani hakoni kubika. Anoda kubetserwa kubika, kushamba, kurya kwemene. Amweni haakoni kudziryisa ega.

Mundu unokurudzirwa kuende koongororwa kuzvibhedhlera ungadaro eyida kubvise zino uri wega aribvi rinotoda chibhedhlera kuti rishandisirwe zvipanera.

Madhogodheya emazuva ano otofundiswa ngemichini eikhombidzirwa kuti zvinohambiswe kudini weida kuporese muntu. Michini inoita yemene muntu akaringira.

Vantu vanoshanda muzvitoro zvinotengesa mitombo, vantu vanengava vakafundiswa, veiziya chipimo neuremu hwemuntu kuti unofanira kutora mutombo wakadini.

Ukapinde muchitoro chinotengese mutombo kana zvibhehlera, mbatso inotengese mutombo pamwe inga pakananisirwa mutombo unenge uine zvipingano zvakasiyana ngeumweni uri pamhiri pavo.

Bota rinotengeswa muzvitoro, rinongana rakaringirwa, rakaonekwa kuti, rakakodzera kupa ana adoodori, rakatsetseka zvekuti ana adoodori anokona kurimedza.

Dzimweni mbatso dzinopa mitombo dzinooneka pachibhedhlera, muntu paanoenda oguma otsanangurirwa maringe nemamwira aachati mutombo waanenge anyorerwa ndidhokodhera.

Ungaguma muzvitoro zvinotengesa mutombo unodetserwa ngemuntu unongana akafundira kutengesera antu mutombo eitsanangura maringe nemamwirwe aunoitwa.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo munoonekazve mukaka dzeana adodori kuitira vaye vanenge ane anamai vanobudzitsa mukaka mushomani ngevayani vanenge vashaikirwa naana mai pavanobarwa.

Kuzvibhedhlera mitombo inongwaririrwa pakanaka kuitira kuti isapindwa nemwando isashatazve ione kuzoshandiswa vanenge veidiwa yakanaka.

Mitombo inobva kunyika dzaksiyanasiyana dziri kumhiri kwemakungwa umwe naumwe unenge wakagadzirwa kubudikidza ngemurapire wawo nemuremu hwemunhu nekuti unomwa wakadini.

Muzvitoro zvinotengese mitombo munoonekwa munevantu vakazvifundira vanenge veiziya kuti uyo mutombo unomwiwa wakadayi uyu unodzorwa wakadayi uyu unoisirwa wakadayi.

Kune mikaka imweni yakagadzirwa yechiyungu inoitirwa ana adodori amweni anenge ana anamai anoende kumamishando, amweni anengana akafirwa ngaanamai mai amweni anenge ane mukaka mushomani.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinooneka ndau nendau, zvimweni zvinoonekwa padhuze nezvibhehlera zvimweni zvinoonekawo mumadhorobha munengana mweigara antu akawanda.

Mutombo unorapa mundani makadai ngemumtu inongana ane nyongo yorapazbs muntu une matumbu anongana ane Maronda kuitira kuti mundani makona mugare zvakanaka.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo zvakaningirwa zvikaongororwa zvikaonekwa zvakakodzera nemapepa akakwana akanyorerwana pashi kuti zvitengesere antu mutombo.

Bota rechirungu akagadzirwa anenge akahlamburuka mabota aya anoita kuti vana varye vasvade zvakanaka Vasatambudzika nekuzozwe mundani.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakagadzirwa zvine masherefu ekuti mitombo yakhona isapindwa ngemvura, isapindazve mwando pamwepo ngekuite chikhutwa.

Mitombo imweni inoshandiswa kudzivirira kundunga dzikapikichidzorwa ndunga dzinofa imweni inoita kudzorwa imweniwo ndiyo inoita nekubairwa.

Mitombo inode kungwarire pakakwirira pasingaiti mwando nepasinganayi kuitira kuti igare nguwa yainenge yakazwi ichapedza yeishanda zvakanaka.

Mitombo inotengeswa muzvitoro yakanaka yaambo kuitenga. Inengana yakangwaririka zvakanaka inengana yakaringirwa yakaongororwa, kuti inoshanda zvakanaka mumuntu.

Antu anokurudzirwa kuti, eitenga mitombo yechiyungu ,aende kootenga muchitoro chinotengeswa mitombo. Mitombo iyi yakanakire kuti yakaningirwa, yoonekwa kuti yakanaka.

Vakoti vanohamba ndau ngendau veidetsera vantu nguwa imweni yavanenge veivadetsera pachena kakurutu vakabuda veyivahambira mumabuya umwo.

Makurukota anoona ngezvezvitenda, vanohamba ndau ngendau ,veiramba veikurudzira ,veidzidzisa antu maringe nematenda ariyo ne.....

Dhodha nemadzimai vanokurudzirwa kuramba veiningirwa nyama dzavo veionekwa nekuvhenekwa matenda akasiyana siyana ngedzimweni dzenguva vanenge veirapiwa vasina kubhadhara.

Tano vanoedza yaamho ngekuvakona kuhamba veidzidzise antu maringe ngematenda nekurapwa kwawo anonyora zvinengana zveida kuitika nekudzidziswa.

Adzimai anodzidziswa kubudikidza kwezvibereko zvawo veibhuyirwa mahambisirwe ezvinoitwa kuti muntu asabatwa ngematenda anobate mukati muzvibereko.

Madhokodheya nemikoti vanoramba veihamba muntaraunda veifundisa maringe nematenda nekurapika kwawo. Vanoendazve kuzvikora veivafundisa.

Madhokodheya nevakoti vanoramba vakafundiswa kubva kuvakuri vezveutano kuitira kuti vagare vakaziya matenda ariyo nematenda amweni anengana abuda kuti vanomahambise kudini.

Vakoti vanohamba nemasikipa akanyorwa veiitire kuti vantu vaerenge kuitire matenda eidzidzisazve muntu unoziya akaona akaerenga oona kuti apa patatichwa panoronzei woteedzerera.

Madhokodheya nevakoti vanohamba veiningire vantu veivheneka ingaa shukera angaa matenda anooneke mungazi veiongororwa veirapiwazve pamhene.

Vana vechikora vanofundiswa wo maringe ne matenda nekurapiwa kwawo nekumadzivirira zve kubva kwaanonga ari ngekuti denda hariketi kuti mudoko here kana mukuru.

Majaha nana baba anokurudzirwawo kuongororwa mwiri dzavo kubudikidza ngematenda akasiyana-siyana. Veionekwa, veivhenekwa voronzerwawo zvevanenge vari.

Koti nemadhogodheya vanenguwa dzekuhambire vantu veivarapa pambene pasina muripo uripo kubudikidza ngekuti munhu weshe aone kudetsereka mudambudziko raanengani anaro.

Madhokodheya nevakoti vanoramba vakapinda vapindazve kulandeza nekulandela zvitenda nekudziirirwa kwazvona.

Antu anoramba akaunganidzwa eifundiswa maringe nemadenda nekuhya kwakanaka kunoake muiri nekupfekedzakazve kunoita kuti muiri irambe yeidziirwa

Vashandi vehurumende vanooneka veibuda kubva kumamishando kwavo vakawanda. Vohamba muntaraunda yavo veikupa nekunongere marara veipfekazve zviro zvinodzirira kuti vasazorwara.

Panorapiwe vantu pega pega kungava kuri kundaraunda kana kuzvibhedhlera, ana mbuya naanasekuru anoonekwa eitangisa kudetserwa kudarika ana adoodori achakona kuema.

Ana muzvikora anovambirwa nekufundiswa maringe nematenda akasiyana-siyana. Avanodhibana navo panguva yavanengana vari kuzvikora. Veidzidziswa madzirire avanokwanisavo kuita matenda akadaro.

Anohamba akoti nemadhokodheya veifundisa, ngezvematenda kune amweni anamai anoziyawo maringe ematenda veirapawo veishandise mitombo yechindau.

Kunemitombo yakagadzirwe kuyitire denda rendhunga, inopuwa munthu. Imweni inopuwa munthu asati abatwa ngedenda. Imweni inopuwa munthu atove nedenda rakhona.

Vadhogodheya nevakoti vanohamba ndau dzakasiyana-siyana dzinenge dzirimudhuze nemuntaraunda mwavari, veirapa antu pachena, pasina mubhadhariso uripo.

Nguwa dzimweni dzekuti majaha nentombi nemadhodha nemadzimai anengana veirapiwa pasina mubhadharo unongana uripo kuitira kuti vantu varapike matenda avo vamweni vanenge vasina mare dzekuzobhadhara.

Madhokoteya nevakoti vanohamba veyifundisa anhu maringe ge ngematenda akasiyana siyana veyidzidziswa zve kuti denda rakona rikauya rinodzivirirwa zvakadini.

Madhokodheya nevakoti vanoramba yamho veiyedza ngepavanokona veisungirire zvikwangwari kuitire kufindisa anhu ngematenda nekudziirirwa kwawo.

Vakoti vanoramba veiedzurira, veihamba veifundisa antu kubudikidza kwematenda nekuti vanhu vaone kurapiwa, zvakadai ngedenda repabonde, vantu vanofana kuramba vakaringwarira.

Vezvibhedhlera vanounganidza anthu munharaunda veivafundisa maringe ngematenda ariyo neachauya nekuti unodetsereka zvakadini wasangana nedenda rakadaro.

Madhokodheya neakoti anokwanisa kuridza redhiyo eidaidzira maringe neutano hwemuntu nekudzidzisa kuti muntu ane denda unofana kudini.

Veutano vanohamba vari pamwepo veiunganidza antu veivafundisa maringe ngematenda anooneka nekuti anovharika ngei matenda akauya.

Vakoti nemadhogodheya vanohama veifundise vantu kubudikidza kwematenda agara aripo, neamweniwo anenge anyuka, veiabhuyire kuti zvinohambiswe kudini kuti vasabatira matenda aya.

Antu anokurudzirwa yaambo arambe nyara dzawo dzakashambidzika , dzakashambiwa ngesipo kuitire utsanana muntu asazorwara rwara pakurutu ngemundani .

Animadzimai anokurudzirwa kudzichengetedza pamwiri dzawo kubudikidza ngekuti kunematenda akasiyana siyana.

Madzimai nevaisa ndombi kana majaha vanofanire kuzvidzivirira kuzvirwere zvepamanti kuitire kuti vasazotapurirana tapurirana. Vanofanire kushandisa zvekudzingwarira.

Madzimai anodzidziswa kutunga zviro zvaanenge eishandisa panguwa dzaanenge eiteera kuita kuti asadhurirwe ngekutenga, ngekuti zvekutenga zvinodhura.

Ndombi nemadzimai vandofundiswa maringe ngekuchengetedza nhengo dzemwiri dzavo kuitira kuti vasazosangana nezvakati tende vasazoitazve ana aanenge vasina kuronga.

Kune madzimai anoite matambudziko kuburikidza nekuti abereke mwana anokurudzirwa yaambo kuenda kuzvibhedhlera koona madhokodheya edu anthu epamberi anengana eiona maringe ngekuberekwa kwemunhu.

Ndombi dzinofunda nekudzidziswa nekutatichisana maringe ngeundombi wadzona dzeioneswa kuti muntu akure aridhombi yakanaka unofanirwa kudii .

Madhodha ne madzimai ano dzidziswa yambo paku ronga mburi yavo kuti vanofanirwa kumaita maitirei kuitira kuti azo kwanisa kuzo riritira mhuri dzavanenge vanadzo.

Madzimai anofanira kusu ungukira kuzvibhedhlera kuitira kuti akabara mwana anenge ane dambudziko adetsereke chiripo ripopo achangobva kubarwa asazosangana nedambudziko.

Vana mai vane vana vadodori vanofanirwa kuenda nevana kuzvibhedhlera veiningurwa veipuwa majekiseni anoita vadzikisirwe zvirwere pamwepo nekudongedzerwa mitombo.

Mazuva ano kwane michini ye chiyungu ino shandiswa ku ningira mukadzi une mimba oonekqa kuti mwana uri mundani mu hlobonyi we muntu murumbwana ere kana kuti i ndombi.

Mudzimai unemimba anefanirirwa kugara akaita mabhindauko kuitira kuti paanozopona mwana wake asazosangana nematambudziko

Vakoti vanofanirwa kupfeka hembe Dzekuzvidzivirira kubva kumatenda kune muntu wanongana eihloya kungadau kuri kutora ngazi kumuntu unenge usingazivi kuti yakanaka here kana kuti unenge une denda.

Mwana mutotori kuti akure zvakanaka unoda kukura anamai ake nababa ake kuitire kuti akure akangwara unenge asina dambudziko raanenge echifunga kubudikidza ngekuone vanomubara varipo veshe

Madzimai nevaisa vanofanirwa kuwirirana kubudikidza ngenguwa yekuti mudzimai wakatwara mimba, unodawo kudiwa kuitira kuti abarewo mwana wakapona.

Madzimai anodzidziswa yaamho kubikire mhuri dzawo zvikafu zvine utano, zvine utsanana, zvinengana zvakashambidzika. Kuitira kuti mhuri isarwara uyezve kuti isafa ngenzara.

Madzimai anofanirwa kuenda kuzvibhedhlera veionana nana mukoti nemadhokodheya veifundiswa maringe ngekubereka kwawo nekuchengeta kwavanoita vana.

Vayisa vanokurudzirwawo yambo kuyema neakadzi awo nguwa dzaanengena eyitambudzika, kakurutu vakaenda muzvibhedhlera, vanga bara vana, vanodawo kubatikirwa veyiwonekwa.

Antu anoite mitambo yakasiyana -siyana anenguwa yekudhibana nematambudziko, mukati mwemitambi yanengana eitamba. Anengana eide rudetsero nguwa iripo kuitira kuti vasaremara yaamho.

Muntu kuti agare mwiri wake waka gwinya uno fanirwa kuramba eyi rumba eyidzi tamura tamura eyidzi twasanura ndokuti arambe akapona.

Vantu vanotamba mitambo vakaremara vanodawo kutsigirwa, vanodawo kurapiwa. Veishandisirwawo mitombo yechiyungu kakurutu. Ndiyo inokasika kuoneka kupinda yezvimumbiti

Muntu unokurudzirwa kuzvitamura-tamura, kutomuka-tomuka kubudikidza ngekuti mwiiri wake ugwinye. Amweni akasazodzitamura-tamura anorambe akaata, eizwe marwadzo.

Panotambiwa mutambo ngeana echikora panofanirwa kunga Pana mukoti wakafundiswa kuitira kuti undani akakwara akanika akasire kuona kubetseraka.

Varumbwana nendombi pavanonga veitamba nzvengo, panofanirwa kunge pane muntu unozovaongorora vakaita ngatei vatsikana kana wawa angakuwara.

Vantu vanotamba mitambo yakasiyana-siyana, kungaa kukaba mabhora, kurumba, vane nguwa dzekukuwara dzeyibata netsinga dzavo, vanofanirwa kupuwa mutombo inodzodzwa kuyitire kuti vawone kurapika.

Antu anoende kumitambo yakasiyana-siyana, anofanirwa kunga ane muntu, waanohamba naye, unoaringira ,nguwa imweni anika ,nguwa imweni ashaishe kutsika ,aone kudetsereka nguwa iripo.

Mabhandichi amweni akagadzirwa ari madodori anona akagadzirirwe kuiswe pazvironda zvidodori. Kuitire kuti chii chidodori zviguru riya rinenge razonyanya kuita guru yaamho.

Muntu akanga aremara unoda kuonekwa kuti pemene mene pakuwara pakhona pakaite ekudi anoteka tekeka ere unohamba ega ere kuti asingakoni kudzihambira unotekwa tekwa.

Mitambo yakasiyana- siyana inoitwa ngevana vezvikora jaha nendombi unoda kuitwa pane zvakakwanirana, kuitira paya pavanoti muntu akakuvara, unoda kukasira kuvhenekwa.

Muntu unofane kugara eyitomuka tomuka achitamura tamara dzingava murenje muhoko mutsipa iyiyi nemusana kuitira kuti agare makodo ake akagwinya.

Kuzvibhedhlela kunowoneka madhokodheya anowona ngezvemakodo, anowona zvemishana inorwadza, anowona zve amweni aya anenge akawomadzaya, amweni anowome mpambare.

Kumitambo kunofana kuenda nevakadzidzira kurapa amweni anenge akuwara kuwaringira kuti zvinode chibhedhlera ere kana kuti vanozvipedza varivega

Mazuwa ano kwaakushandiswa michini inoshandisa masayi-sayi, ingaa michini yekuti masayi-sayi abate, ingaa michini yekuti vanthu vakone kuzwanana kwaanengana ari.

Mazuvano kwakagadzirwa zviro zvakawanda yaamho zvinoite kuti mashoko ahambiswe, tinoona kuti kana rutxunga unochaya kana paite dambudziko kuti muone kudetserwa kana kumapurisa kana kuchibhedhlera

Muntu umwe ngaumwe unofanirwa kunga eiramba einingirwa ngezvimuchimi kuningirwa matemda akadai ngeshuga nekuningirwa kuzi ngazi aizi kukwira.

Michina inovheneka yoona kuti muntu unedenda rakadini. Imweni inoisirwa muntu oorwarisisa asingachakoni kufema, yoiswa kudetseredza kuti muntu afeme zvakana...

Kune michini imweni yakanasirirwe kuringira kuti muntu aana kurumwa ngentunga ere muntu aana shuga yakawandisa ere mukati mwenyama dzake zvinozomukonzera kuti aite bofu.

Mashando akanaka yaambo kunga tinavo muntaraunda mwedu. Kune ndau dzimweni dzakaita kunga tee muguva kusina mashango. Kwakazara majecha ega-ega kunengana kusina mashango mazhinji matundu kune mashango anotipa mitombo nemurivo.

Kune ndau dzimweni dzakadai ngeMugowa adzina bonore radzinomera ,mabonere anoita kumera kumatunhu eionekazve vantu veimashandisa kumarya amweni anorapazve kuita mitombo.

Vantu vanokurudzirwa yaambo kurya marepu. Kuitira kuti vasasangana nematambudziko emundani amweni anongoda kurya nyama dzega, dzinonga dzeida kusanganisa nemashango.

Chengo amweni, anoshandiswa kuita mitombo, inotorwaa yotwiwa yokuyiwa yobekwa munozvinobikwa ,ringava bota , ungava murivo kana mumvura yekumwa

Mashango amweni anoita zvekupipidzwa kuti muntu amwe anyaradze marwadzo anangana aizwa. Amweni ndivo anokuiva oita uswa muntu okurungirwa ngebota.

Imwe mbiti imweni yaionekwa mumapako imweni yoonekwa pakati inoshanda yambo kurapa matenda mazhinji kakurutu vanoita zvekurapa vanoitsa veirapa.

Kune mashango amweni ano shandiswa kuite mitombo amweni ano torwa okuyiwa oiswa mu muriwo dzino ngana dzei bikwa amweni ano kuyiwa otorwa odhibaniswa ne bota antu orya.

Amweni mashango muntu asingamazi unototi ana ndaa ubeni ane nda anenge atori nemishando mukuru kwanoshanda kubudikidza ngekurapa muntu .

Mashango anondomera akavhengana kubeni akavhengana kudaro anengana eishanda zvakasiyana-siyana, amweni anotorwa eitwe muriwo amweni ndoanoitwe mutombo.

Maruwa emiti yakanaka yaamho anoshandiswa kujekesa pamuzi ozoshandiswazve kugadziriswe mitombo yakasiyana siyana.

Migwasha munooneke mimbiti yakanaka yaambo yakasiyana siyana imweni ine michero akadai ngema tungururu imweni inenge yeishandiswa kumwiwa imweni kushandazve kushamba ndiyo.

Matungururu muchero unoonekwa mugwasha, uri muchero wakabva mphiri kwemakungwa, ukauya mumbiti ukamera munyika ino, unoryiwa weirapazve.

Amweni mashango wakamaningira akaita kunga emahala kubeni anongana eibetsera yaamho. Amweni anenge eitandira tandira kunga matambo tambo asi eitoshanda.

Kune mashango amweni anoonekwavo mwakaite mugova mwaana Rimbi mwaana Mabee anenge eidetsera antu ekuti kumatuntu ukada kuriringira auriwani unotoriona mubani.

Kune shango rinozwi pfuta rinorapa yaambo. Tsango dzaro ukadzimwa dzinorapa. Nzinde dzakona ukadzimwa dzinorapa. Mashakani akona anoshandazve zvakawanda.

Mumbuti umwe ngaumwe paunongana uri une zvaunodetsera mukati mwendaramo dzevantu dzimweni dzinounza mutombo dźimweni ndiyo mumvuri dźimweni ndiyo muriwo.

Mashango anomera peshe peshe pangaa pambatso mungaa mumhiri mwembatso nguwa imweni tinomatema tisingaziyi kuti anongana echishanda.

Maruwa amweni anotandira eijekesa pambatso antu amweni asingazii kuti anokwanisa kupona ndiona ariwozve amweni anogadzira mitombo.

Mitombo yechindau inogadzirwawo yeyiswa mumabhodhleya yotombawo kutanga yechiungu, asi inengana irimbiti yakatokuyiwa ikabekwe mumabhodhleya kuite kungwarira zvakanaka.

Mitombo imweni yechianthu inotkisa kumwa ngekudaro yakanyagadzirwa ikaiswa mumabhodhleya asi ukada kuimwa inengane yeiwawa yaamho.

Kune vantu vakatenderwa kutengesa mitombo yechindau ngenjira dzakasiyana-siyana, vamweni vanodzitengesa mumusika, vamweni vanotovhurawo zvitoro zvinenge zvakaemera kutengesa.

Kunemashango amweni akadayi ngegukhu. Ishango rinorapa yambo. Ishango rinoshandiswa zve, kudlyiwa nesadza reyithwa muriwo. Shango rakaswipira.

Nevantu vakatenderwa kutengesa mutombo yechiantu mutombo inengana yakakuyiwa inenga yakaita mvura woisawo mumagaba vogadzira zvoringirika toitengesa asa iri mutombo yechiantu.

Mbiti imweni inokweyiwa yorosara yaita nga butu yoshandiswa mushandisirwo wokuti inonyikwe mumvura muntu omwa nguwa imweni inokurungwa nebota muntu orya.

Vantu vanotsa mitombo. Imweni inokuyiwa. Imweni inotwiwa mumaturi yoita mabutu yoshandiswa. Imweni inobikwa. Imweni yeimwiwa yakadaro.

Mbiti inoshanda zvakawanda yaambo, unotipa huni unotipa muchero pamwepo nemutombo. Tinotema tikakuya amweni onyika amweni opipidzwa.

Kune maruwa amweni anoshandiswa kudzinga nyoka. Apedzapozve anoshandiswa kurapa matenda, kudai ngedenda rephuwa rinoda munuhwa-nuhwa.

Mitombo imweni yechiantu inokuyiva yoiswavo mumabhohleya yongwaririre zvakanaka. Uchi hwemene hunogadzirwavo hwoiswavo kumabhohleya akanaka antu ozoshandisa.

Dzimweni ndau kana nyika dzemene vantu vanoenda mumashango veitema makushango anongana eide kugadziriswe mitombo. Yeizokuyiwa yogadzirwa yobekwe muzviphepha, yotengeserwa antu.

Mai nevaisa wanofunda mbiti, weidzidzisana kuti uyu unoshandiswei weionesana zveunorapa, ngekuti umwe naumwe une zveunorapa.

Magwasha akadayi ngereChirinda igwasha rine upfumi yaamho antu enyika yeZimbabwe kubudikidza ngemitombo yavanoona kubva mwariri.

Kune imweni mitombo inoshandiswa kuti mwana akabatwa ngephuwa akaudzodzerwa mutombowo phuwa rinotiza rotopera. Umwenizve unoshandiswa kubeka pashipemagumbeza akavata.

Muchukuvava ishango rinoshandiswa kuita mutombo ,reishandiswazve kuita muriwo .Rinowawa yaampho, asi rinodetserazve, zvakakurisa, mumwiri mwemuntu.

Amweni maruwa anodetsera kuvanthu eidetserazve kumbuka mbuka dzikarye mimbiti dzinorapika kudaiwo ngemunthu akarya mumubuti unorapa.

Nyuchi dzinoda kakurutu maruwa anongana akajeka toenda kunge dzeikunga dzeizobara uchi wadzo dzinounasirira kuburikidza nezvinotapira tapira zvinongana zvabuda mukati memaruwa.

Mashango amweni takaaningira anoite ungatei aana zva anodetsera, ungati anotiwanzire kuti nyoka dziuye kubeni unongana uri mutombo unotorapa matenda akasiya, siyana.

Ndau isina mumbuti kana mashango indau inenge isina kunakaka asi ndau ine mashango nemumbuti indau yakanaka yambo ine mumbuti inobetsera vandu kufema yeipazve vandu muriwo namitombo zvitoropo nemusero.

Vamweni avadi kuona mashango pamizi Pavo vanomatema tema posara pati chechetere pamba kuchena pasina Shango ubeni vanenge vachitotema mutombo kana muriwo.

Imweni miti nemashango anorapa anooneka mumvura nemumhiri mwemvura anengana arimwo. Anengana eitorapa zvipuka nedzimweni dzinogara mumvura.

Magaka anodetsera yampho mukati mwenyama dzemuntu. Ukarirya rinotutsira mvura rinoshanda zvakasiyana-siyana reirapa matenda ari mukati mwemuntu.

Ruwa rinozwi gaakaaa rinooneka mundau dzakawanda yaambo reidetsera antu kubva kumatenda kakurutu denda remundani anti anorapiwa.

Mushango unozi mukunganyunu unoshandiswa kurapa matenda akadai ngemundani ungadaroko muntu eifufutirwa kana mundani mworamba mweichema chema . Ukamwa mukunganyunu munoita zvakanaka.

Mashango ane maruwa akanaka yaambo, anodaidzire nyuchi dzouya dzirya dzapedza kudaroko dzinooneka dzeizogadzira uchi unozodetsera antu weirapiwa ndiwona.

Kune mimbiti imweni yakabakosha yampho ngekuti inokwanisa kuoneka iri ngemugowa kumatuntu kusina antu anengana veitohamba kuenda kotsvaka mimbiti yakadaro kuti tange kuda kurapika.

Gvakava rinooneke ndau dzakasiyana-siyana kumatuntu, kumakomo. Rinorapa yaamho kakurutu matenda emundani reishandiswazve kugadzirisa mafuta ekudzora anonasira ganda.

Kune mashango nemi mbiti zvino oneka ku matunhu zvisinga oneki mugova zvino rapa vantu vantu vaku gova vanoto bvawo kugova vei kwira ku matundu kotsvaka mitombo ne mbiti inoda kuva detsera.

Gavakava iruva rinomera mundau dzeshe-dzeshe. Hariketi kuti mumatunhu ere mumvura muguva peshe-peshe rinomera, reibetserazve yaambo kuvantu.

Kune mashango anorapa matenda akasiyanasiyana kakurutu matenda emaronda mundani nekurapazve nyongo dzakona dzinengana dzabata munhu.

Mukaona ndaraunda ine mashango ane maruva ndau iyo inongana yaka wanda nyuchi yei gadzira yambo huchi hunozo diwa nge vantu vamweni vanoita mari ku budikidza nge uchi wa vanongana vatengesa.

Mbowa ishango rinoshandiswa kuita muriwo reishandiswazve pamwepo kuita mutombo. Vantu vanodetsereka yaambo ndirona. Shango iri rakanaka rinomera peshe, kwaiaita Kuma tunhu nemugowa.

Kune shango rimweni rinozwi muchukuvava, shango rinooneka kumatunhu kune makomo. Shango iri rinorapa yaamho, Apa rinoryiwazve kana kurishandisa kuriita muriwo.

Muti mumashango adi kutema, anodetsera yaamho. Amweni antu anenge asingazii zvinoshandisirwe awone kuti anoshandei asi kune anoaziya anenge eidetsereka yaamho ndiwona.

Kune shango rimweni rinorapa besha rinonuhwirira. Shango iri rinoshandiswazve kubika mutii. Vantu vanorida yaamho, rinengana reunuhwirira pamwepo reirapa.

Amweni mashango anooneka mumvura ndomwaa nengana akamerera asi perinenge ritori mutombo inorapa ,muntu unonga eyifanirwa kuno ritsa mumvura mwo.

Mitombo yechindau imweni inoshandiswa yakabikwa. Imweni inokuiva yoite mabutu, imweni inonyikwa mumvura yomwiva yakaita mvura.

Mutikiti mushango rakanaka yambo, shango rinoshandiswa kudliwa reyirapa zve. Rinakamwiri rinoita kuti antu madziso avo avhurike kubudikidza ngekudhla

Amweni anthu anorarama ngenga ngekutengese mitombo yechantu yanengana gadzira ari ega. Wotoite mari ngekutogarira musika eyitengesa.

Amweni maruva akaita kunga madhumbe anoshandiswa kurapa maronda andani akakorera kuziva anotofunga kuti rinorhliwa kubeni unenge uri mutombo.

Mashango anotipa kurya nekutipa mitombo amweni anogadzira mafuta ekutodzora. Amweni anogadzira murivo, amweni eitogadzira mitombo yekutoti antu arapike.

Mimbiti inoshandiswa kugadzira zvakasiyana siyana. Inodetsera yaamho mukupona mukati mwendaramo dzaanhu. Imweni mimbiti inoryiwa. Imweni inoshandiswe kurapa. Imweniwo ndiyo inotipe mimvuri yekuti tioone kufema zvakanaka.

Kunemimbiti imweni inorape besha yeirapazve mundani yeirapazve zvisasa asi urimbuti umwe unonga weibata matenda akasiyana siyana.

Ruwa rinozi gavakava, iruwarinoshsndiswa zviro zvakawanda yaampho. Rinoshandiswa pakumutombo yekumwa, roshandiswazve pakugadzira mafuta, ekudzora munhu asahamba.

Mashango amweni anorapa amweni eishandazve kuryiwa ngezvipuka zvinongana mbudzi mwombe nenguruwe asi eirapazve kune anhu.

Michukuvava mushango unovava yaampho. Shango iri rinoshandiswa kurapa, reishandiswazve kurya, kuriita muriwo.

Mimbiti aina kuti unotandira ere wakaita mureberei umwe ngaumwe une zvaunoshanda pakurapa vanthu kakurutu anthu akuru anonyanya kushandisa mimbiti.

Kune antu anodakarire kugara yaampho mukati mwembiti. Mbiti yakanaka yaampho inotipe mumvuri, nekuti tifeme zvakanaka, yeizotipazve dambudziko kukaite dutu rakakura.

Amweni mashango anoshandiswa yambo kurapa antu kakurutu matenda epamaronda akapisha akadzodzerwa paronda rinokasira kupora.

Muti inozi mugamu, mumbiti wechiyungu wakabva kubanzi kwenyika, asi takakura teitoziye kuti mumbuti uyu, unorapa besha, unoupipidza, womwa.

Shango rinonzi gava kava rinoraoa zvakawanda yambo rinorapa ukati tswanya tswanya kuvantu ngoma ndiyo ndiyo zvakangodaro.

Mashango amweni akanaka yambo ngekuti amweni anotoryiwa kuita muriwo amweni otomwiwa kuita mutombo unotorapa matenda akasiyana-siyana.

Miti imweni inotipa michero ,michero yakona yozogadzirawo zvekumwa imweni inogadziriswa mitombo kakurutu dzemundani.

Mimbiti yakanaka, imweni inotipe maruva, mumvuri, imweni mitombo. Imweni inotoshandiswa mapanxeya awo pakutogadzire mbatso.

Mimbiti inoshandiswa kuita mitombo, ana adori-dori havaidakariri ngenyaya yekuwawa. Mizhinjitu yakona inengana ichiwawa.

..va akanaka yaambo anotipe mitombo anojekese pamizi. Mitombo yakona imweni inomwiwa, imweni inodzoriwa kuti muntu arapike.

Mimbiti chisarara mashango Zvakanaka yambo zvinonasira kubanze kunenge kwakazvibura asi inenge yeishanda zvakanyanya mukupona kwevantu.